<breath> asaalaamaalekum mbokki auditeurs auditrice su 93 point 5 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi <breath> di leen nuyu bu baax a baax te itamit <hesitation> di jox suñu nuyoo rekk kii di suñu DG <breath> monsieur Pape Mate Diouf mu daal di koy séddale képp ku nekk ci rajo bi ak bitti rajo bi ñu nghi leen di jaajëfalaat bu baax a baax tay nag dikkaat nañ si suñuy émission <breath> yi ñu jagleel nag météo waaye jagleel ko mbay mi ci dëkk bi ci Fatick ak li ko wër ñu nar a dalal nag fii tay ci sunu émission ki nga xamante ne moom mooy <breath> Momadou Bodian di directeur régional développement rural <breath> waaye tamit <hesitation> di dalal Maodo Maodo miin nañ ko fi nag bu baax a baax Maodo Samb di chef service régional <breath> de la météo fii ci région de Fatick tay nag ñuy waxtaanee lii di information climatique dans les activités de récolte et post récolte loolu nag bu ñu ko waxee day daal di duggaat rekk ci mbay mi ana yan information la ci nit ñi soxla <breath> ci avant ak après récolte ñu nar ko faram-fàccee fii ci rajo Ndefleng FM Fatick <breath> ci kàffu gi Maguette Mbaye ci technique bi kii di DJ Madou dañuy daal di bàyyi rekk sunu ñi nga xamante ni ñoo di suñu invité ñu daal di présenté wu ñoom itamit suñu mbokki auditeurs yi <breath> balaa boobu di leen dalal jàmm te itamit di leen remercier ci acceptation invitation :frabi <breath> <hesitation> damay bàyyi rekk <hesitation> Maodo comme <hesitation> ci kër gi nga dëkk daal di bàyyi rekk sunu gan gi mu daal di moom itamit <breath> <hesitation> def li nga xamante ni moom mooy présentation bi te itamit di ko wax mu dalal jàmm <hesitation> Momadou

<hesitation> asalaamaalekum <hesitation> soxna Maguette xanaa rekk <hesitation> di delloo buum ci mboy-mboy ga rekk di wax ni maa ngi nuyu askanu siin yépp bàyyi wu ma kenn di am nag wax dëgg Yàlla tay mbéte wala boog kontaante bu wér bokk plateau bi ak <hesitation> suma xarit suma suma conseiller technique mun naa wax loolu suma <hesitation> genn wàll muy Momadou Badiane bi nga xamante ne bi Yàlla moom moo ñu boole mu yore direction régionale <hesitation> agriculture direction régionale développement rural autant pour moi nga xamante ne bii dafa <hesitation> dafa moo gën a yaatu man Yàlla def ma tamit bon ma yor wàllum météo <hesitation> Yàlla def aussi bon depuis bi mu fi ñëwee ba léegi wax dëgg Yàlla ñu ànd di liggéey vraiment liggéey boo xam ne bii bu mucc ayib la rafetlu naa ko suñu ay kilifa vraiment rafetlu nañ ko aussi vraiment <hesitation> ma am daal wax dëgg yàlla daal tay jii mbégte gu rëy <hesitation> bokk ak moom jotaay bi

wala boog si gàttal rekk bu fekkee ne que tay jii da ngay wax mbay yaakaar naa li ci ëpp solo moom mooy arrosage bu ñu nee arrosage nag doomu aadama aadama bi mun nañoo jël robinet wala mu jël <hesitation> ay ay jumtuwaayam root arrosé waaye arrosage bi nga xamante ne bii moom mooy li ëpp solo mooy bi nga xamante ne bii moom la suñu borom subxanaxu wa taalaa def nga xamante ne bii mooy ubbi asamaanam mu taw ba maasàllaa kenn ku si nekk li nga xamante ne bii moom nga yaakaaroon moom nga mën ci gis sa bopp donc <hesitation> ñun ci côté boobu moom la ñuy kii quoi ñu ngi koy liggéey boobu ba léegi nawet bi door nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahiim <hesitation> ñu ngi am yaakaar te aussi vraiment ñu ngi ciy génn ci alhamdulilahi rabil aalamiin donc di ñaan ci Yàlla suñu boroom <hesitation> lépp li nga xamante ni bii am nañ ko ci muy ay meññeef yi nga xamante ne bii tay jii villageois yi récolté nañu ko li ñuy ñaan rekk moom mooy na ko ñépp jëriñu ci jàmm ak tal
am na solo am na solo <hesitation> Maodo ñu nar a séq ak yéen waxtaan bi <breath> balaa boobu nag <hesitation> cig fàttali rekk dañuy <hesitation> fàttali émissions yi ñi ko sponsorisé bokk na ci projet 4R du programme alimentaire mondial PAM dans les cinq régions cibles cinq régions cibles yi nag Tambacounda la Kolda Kaolack Kaffrine ak Fatick loolu nag <hesitation> ñu ngi ko tënk rekk ci soutien bi nga xamante ne moom mooy soutien technique bu Jokalante <breath> di leen jaajëfaat bu baax a baax ñoom itamit sponsors yooyu noonu <breath> <hesitation> Maodo balaa may <hesitation> dikk rekk ci li nga xamante ne moom mooy vif sujet bi cib tënk rekk li nga xamante ni génn nañ ci doon ko waxtaanee temps yépp muy mbay mi sànq yaa ngi wax naan duggoon nañ ci ak ci bisilimahi rahmaani rahiim génn ci ci alhamdulilahi rabil aalamiin <breath> ñu mën a jàpp ci <hesitation> li nga xamante ne moom mooy mbayum ren lan lañ ci mën a jàpp
<hesitation> mbayum ren xëy na bëgg naa ci aborder mais comme Yàlla dafa dogal ma toog ak ki nga xamante ni tay jii c' est la vois la plus autorisée am na fi nga xamante ni peut être que foofu laay yem

gis nañ nii que ñu ngi am <hesitation> nawet bi le premier juillet le le premier juin autant pour moi <noise> le premier juin ci la ñu am les premiers pluies utiles fii ci biir en tout cas région de Fatick jàpp nañu en terme donc de d' opération culturale am nañu trois vagues de semis tawu juin boobu am na ñi nga xamante ne bi jiwoon nañ ci am na ñi nga xamante ne bi toog nañu presque weer après ñu soog a mën a am ndox bi nga xam ne bii war na mën leen permettre ñu déclenché seen ay semis am encore une troisième vague donc loolu nag am na jeexital bi nga xamante ne bii am na ko tay ci ci kii quoi gàncax gi parce que bu ñuy wax <hesitation> loolu boo moytuwul gis nañ ni que ñi nga xamante ne bii tay ñoom ñoo déclenché woon seen <hesitation> seen semis ci première kii bi quoi première taw bi mooy taw bu juin boobu neeñu alhamdulilah fi mu nekk nii bu dee wàllum gerte gerte gi ñor na bu dee suuna bi vraiment suuna si ñor na bu dee mboq mi ñor na pratiquement de spécu spéculation bi yépp mën nañu wax lépp kii na ko egg egg na actuelement à maturité te li koy firndeel moom mooy tay jii boo duggee ci biir <hesitation> marché bi di nga gis ni vraiment nit ñaa ngi fi nekk nit ñaa ngi lekk gerte bu doy nit ñaa ngi lekk mboq dégg nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc loolu dañuy wax ne sant Yàlla la am na nag ñi nga xamante ne bii ba léegi <hesitation> seen seen seen <hesitation> seen mbay xaw na xaw na kii quoi xaw na doy waar
xaw na doy waar
mooy ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekkoon ci deuxième vague de semis bi ak troisième vague de surtout ñi nekkoon si troisième vague de semis bi ñooñu mën naa wax ni vraiment fu mu nekk nii seen situation kii bi quoi doy na waar trop mais nag ñu jàpp ni wolof dafay léebu ne nawet moom toujours dafay naawee wet dégg nga donc ni muy <hesitation> baaxee ci penku noonu la mun a bonee ci soww wa illaa tamit des fois tamit ñu am ñu am kii quoi le sens :fa contraire ren jii Yàlla noonu la tëggee nawet bi ah ñu koy nangu xam ne aussi que comme ni ñu koy faral di waxee rekk changement climatique moom mooy li nga xamante ni moom moo fa jaar parce que d' habitude li daan am moom mooy bu tawee dafay taw rekk dégg nga <hesitation> ñu am un un bon démarrage donc distribution spatiotemporelle comme ni ko tubaab di waxee mu am benn didtribution bu correcte mais ren jii gis nañu que ni distribution boobu moom si boppam moom moo korektul <hesitation> li ma ci gën a yéem nag tuuti kooku naa ci si xëy na du ñàkk sax directeur moom xëy na dina ma mën a gaganti bon gis nañu ne dafa am benn zone fii ci région de Fatick mooy diggante Tataguine
Tataguine bi waaw
jàpp <hesitation> Diohine jàpp Toucar jàpp daal la vallée morte du siin gis nañu côté boobu presque ay at a ngi nii même année même profil bi la ñu am c' est à dire que chaque année vraiment dañuy am problème ñoom pour kii quoi pour ñu décoller léegi dañuy am problème ñoom pour ñu décoller et puis souvent même bu ñu décoller aussi très souvent même bu ñu yeggee bu seen spécu spéculation yi du egg du arrivé aussi à maturité nim ñi ni ñu ko bëggee noonu lañ ko nii lay demee daal actuellement nii ren jii fii may waxee nii nii foofu nekk na zone bi nga xamante ne bii peut être que bëgguma jiitu sunu mbokk yi nga xamante ne bii ñoom ñoo yore sécurité alimentaire bi pour di ci wax mais ñaaw naa njort lool ni soo moytuwul dafay ne risque nekk une zone à risque alimentaire xam naa lu si nekk directeur dina si delluwaat insaa àllaa
nañ ci dellusiwaat monsieur: Fra Bodian dañ lay daal di bàyyi rekk nga daal di présenté waat lii di structure kuréel bi ngeen nekk ak itamit lan mooy zone d' intervention bi

mais tay tay

<hesitation> <hesitation> <smacks lips> tay wax nga zone d' intervention yi ngeen di nekk mais exactement <hesitation> pour quelque chose de concret tay lan ngeen di defal ñi nga xamante ne ñoom ñooy baykat yi fan ngeen leen di indilee seen apport yéen

donc fi mu toll nii boo xoolee ci tool yi ngay gis dakasa yi ñoom ñoo fa nekk <crosstalk> dakasa yi li tax mu am solo mooy <hesitation> séchage boobu ñuy def dafa am benn feebar bu ñuy wax saabu bu ma ko fàttewul mooy aflatoxine

d' accord

am na solo <hesitation> Chacun avec <hesitation> son domaine ah vraiment domaine bi defe naa mais Maodo dafa am foo xamante ne wax na ko sànq muy information climatique tay lan lay def ci mbay mi dafa mel ni <hesitation> ñoom mënuñoo dem sans yéen waaye yéen it mënuleen a dem sans ñoom
loolu moom mooy li wér vraiment li ñuy wax partenariat gagant gagnant moom mooy li nga xamante ne bii moom moo nekk diggante météo ak waa agriculture <hesitation> damay dellu si rek léegi ci lu gën a gàtt rekk ci li mu wax fii mu nekk nii ah xam nga nee na actuellement nii ñu ngi nekk ci période kii quoi récolte gerte gi fu mu nekk nii dañu ko ngar bu dee dugub ji dañ ko takk def ko ay pot yu ndaw dégg nga ba pare nag léegi ñu ngi dox di am na ay techniques yi nga xam ne dañ koy def di fi teg di ko wëlbati di ko wëlbatiwaat xam nga loolu lan lañ ci bañ ah luñ ciy bañ en réalité mooy bu fekkee am nañ ay taw yi nga xamante ne bii c' est des pluies hors saison dégg nga mu créé ci kii quoi problème parce que bu fekkee léegi yow da nga <hesitation> déqi sa gerte nga daal di koy naaf directement ak humidité bi nga xamante ne nii moom mooy am noonu gerte gi dafay dafay kii quoi dafay xuur day saabu ngooñ bi aussi dafay xuur léegi yow non seulement dootoo ko mën a jariñoo mais jur gi aussi duñ ko mënati * parce que bu ñu ko lekkee dafa leen di créé ay problèmes mu <hesitation> d' ordre <hesitation> kii quoi gastrique
gastrique
dégg nga ah loolu loolu dafa nekk benn benn benn aspect ñaareel bi ma bëgg <hesitation> dëggal tuuti ci li mu waxoon léegi ci li jëm ci mbirum kii quoi xaal bi wala kii quoi ñebe ji nga xamante ne nii actuellement ñu ngi continuer donc <hesitation> di ko bay c' est vrai que ñu ngi koy récolté mais fur et à mesure ñu koy récolter dañuy gis ne encore dafay continuer donc di saxaat te xam nañ ni taw jeex na donc lan moo koy saxal pourtant ndox la mais ndox yooyu moom moo wute xam nga <hesitation> ndoxu taw nuage bi nga xamante ne bii moom mooy indi moom mooy indi taw ak niir bi nga xamante ne bii moom dafay indi <hesitation> souvent naka lañ koy waxee encore lay wala broullard dañoo bokkul <coughs> même booy xool seen kii quoi <coughs> ci seen constitution physique sax donc duñ du ñu kii quoi du ñu benn ñaare taw taw taw kii quoi ndoxu taw nuage bu koy indi souvent <hesitation> association ndox ndox yi nii lay nekk bu ànd ak kii quoi bu ànd ak ay cristaux glaces mais souvent bu fekkee <hesitation> kii nga am nag léegi <hesitation> lay lay nga am kooku yeneen façon nuage yi nga xamante ne bii ñoom ñooy ñoom ñooy kii quoi ñoom ñoo wàcc kii quoi ñoom ñooy changé disons de niveau wàcc ci suuf * kii bi quoi donc fee da ngay jàpp ni affaire bi dafay am <hesitation> dafay kii quoi dafay desengragé wu parce que da ngay am forte pénétration de particule kii quoi pluviogéneux dégg nga <coughs> nga xamante ni bii <coughs> bu bu amee ak tàngaay bi nga xamante ne bii moom la moom la moom moom disons moom la <hesitation> naaj bi di kii quoi di généré donc da ngay sentir que ni ndox mi kii quoi nuages yi dañuy gën di dañuy gën di ubbeeku goutelettes d' eau yi dañuy gën di tàng au fur et à mesure ñuy gën di tàng dañuy gën di màgg nu muy gën di màggee dafay gën a diis am na fi nga xamante ne bii ay précipité donc taw boobu bokkul ak li nga xamante ne bii moom la ñu yàgg di d' aillers je dis bien d' aillers booy xool <hesitation> fin hivernage lay <hesitation> que ça soit la rosée wala muy le broullar nekk na ay signes yi nga xamante ne bokk na ci signes yi nga xamante nefoo ko gisee rekk xam ne nawet jeex na parce que :fa ñoom ñaar bokkuñu bokkuñu kii ay mbir donc man suñu émission bee passé bi may taxaw naan leen bon nawet bi jeex na c' est parce que boobu daa mel ni commencé woon na absorbé broullard commencé woon na absorbé brute humide commencé woon na absorbé rosée ñett yooyu yépp nag ay xeetu lay lañu mais bokkuñu booy wax rosée mooy bi nga xamante ne bii da ngay xëy le matin rekk gis oto bee garré wala nii wala bois bi nga xamante ne gis ko layu bi wàcc si mu tooy xepp xepp xepp xepp bokkul ak brut humide bi nga xamante ne bii da nga ko observé nii ci ay benn distance bi nga xamante ne quatre wala cinq kilomètres lay nekk bokkul ak broullard bi nga xamante ne bii moom dafay nekk distance bi nga xamante ne bii peut être entre <hesitation> trois cent lay nekk ba sept cent ba huit cent mbaa lu ko ëpp donc visibilité yi souvent moom mooy visibilité gi quoi horizontale bi moom mooy li nga xamante ne bii mooy def kii quoi souvent la différence mais ñu jàpp rekk ni lay lay lay bi ñetti façons lay moo am am na lu tubaab di wax rosée am na lu ñuy wax brut humide am na lu ñuy wax broullard ñett yooyu foo ko gis rekk xamal ni nawet bi jeex na mais nawet bu jeexee bu continué di ñëw dootul mën a <hesitation> suuxat gerte du mën a suuxat dugub mais par contre xeetu meññeef yu mel ni ay ñebe wala ay xaal yooyu nga xamante ne bii soxlawuñu kii quoi ndox mu bari yooyu moom moom moom moom la kii quoi moom la xeetu layu yooyu amal njëriñ
mais ndax
présentement nii fan yii yépp matin bu ñu xëyee moom la ñu am
d' accord
bu boo koy seetlu boo yeewoo suba oto bu ma fekk mu taxaw nii dafay lay ba tooy xëpp xëpp xëpp benn bois boo ko gisoon nii ci mbed mi fu mu nekk nii boo xëyee le matin rekk boo ko ñëwee da ngay fekk day tooy xepp vitres yi day tool yow sa bopp booy dox fi ngay jaar mel ni dafa taw ba pare te pourtant taw taw amul mais lay bi moom moo moo am quoi ni muy tooyee <noise> noonu nag loolu moom mooy li nga xamante ne bii moom la xaal bi soxla présentement moom la ñébe bi soxla moo tax <hesitation> comme ni ko monsieur Badiane waxeewoon ñi nga xamante ne bii ci njëlbeen bi dañu <hesitation> indiwoon ay projets d' adaptation changement climatique daal di song ay mbayum xaal ba amoon ci lu kii quoi lu mucc ayib kooku wax nañ ci waxati waxaat nañ ci yaakaar naa ni <breath> dootuma ci dellu si ñooñu présentement ñoom ñoo labouré ba actuellement nii ñu ngi ci seen deuxième semis wu xaal ci ci la saison là actuellement xaal boobu sax na mais fu mu nekk nii léegi <hesitation> lay bi moom mooy bi nga xamante ne bii moom moo koy ñoral te dinaa dégg ci wolof yi di wax sax naan xaal boobu d' habitude moom moo gën a neex bi nga xamante ne bi moom mooy ñor ci biir kii bi quoi ci biir nawet quoi
mais ndax jangoro yi nga xamante ni dañ koy nemmeeku ci mbey mi dafa am rapport ak li nga xamante ne moom mooy changement climatique yi
tout à fait am na bëri na ay ay ay ay ay ay jangor yuy ja jangoro yi nga xamante ne bii dafal dal gàncax gi souvent bon changements climatiques yi bokk nañ ci bari na ci am na ci par exemple ay genre yenn genre xeetu <hesitation> kii quoi sauterelles ay sauterelles ñu koy wax cri criquet criquet lañu koy wax mais du criquet sauterelles la en realité am na ci yi nga xamante ne bii ñaare ñàkk taw moom moo koy moo koy indi mais la plus part bu tawee rekk day gis dafay ànd ak taw bi daal di kii quoi lessive bi mu dem quoi

ay compagnons yooyu yi nga xamante ne bii souvent dañuy ànd bu climat bi xonkee ñu xonk ànd ak moom bu weexee tamit ñu daal di <hesitation> daal di kii quoi dem quoi mais comme loolu mbirum DPV la je préfère monsieur Badiane moom mi nga parce que moom moo ma gën a maitriser kii bi kii quoi domaine boobu quoi

da koy yàq

comme yeneen services yi gis naa kay ñoom ñu koy def <hesitation>

mu toj

da koy yóbbu

loolu la wolo loolu la wolof di wax naan Yàlla ku muy xulóowee boo xeexee rekk da ngaa ñàkk jom <laughs>

am na solo

am na solo sànq monsieur Samb Maodo mu ngi am lu muy wax di ko souligné muy problème mu Tataguine <hesitation> Diohine jàpp Toucar muy mel ni miin na rekk la ñu am chaque année ak li nga xamante ne moo fay xew <breath> tay yan saafara lañ ci mën a indi